Paɣasaribili n ʒɛya ka yɛ liiga sabinli n so chinchin baatoro o pilila kiraawn o zuɣu ni ka wuhi o nudirigu zuɣusaa gaɣari niraba do so n ʒɛ o nyaanga ka gbubi maik paɣa so gba n ʒɛ o nudirigu polo ŋo n gbuni kaad bi nuuni

Nanim mini bi nyaan dolibi n laɣam ʒiya bi ʒinʒila kuɣusi zuɣu ka bi to katalɛm zaɣ kara dibanahi bahi shab n ʒɛnʒɛ bi nyaangi maa nanim maa mini bi kpambalibi maa shab sonsola chinchina ka shab mii gobi chinchina maa bi gbubi gbubila salima daangbiɣi bi nuuni

Loori nim n dɔli taba palli zuɣu ŋɔ loori nim maa nyɛla zaɣa piɛla ka niriba gba ku laɣisi n bɛ palli maa yaɣali ka polinga mi bɛ bi sunsuuni polinga maa taɣiri la niriba maa ka che palli maa paɣa so gba n ʒɛ baɣa polinga ŋɔ ka yɛ niɛn ʒiɛhi polinga maa yɛla liiga sabinli n pa o polin niɛma maa zuɣu.

Paɣa mini doo n ʒi palli kpaŋa paɣa maa yɛla liiga ʒiɛ doo maa mii liiga sabinli bi ʒila akalɛm zaɣ dozim gbunni bi tooni kpaakpa nim n pa toroko zuɣu ŋo niraba gba n chɛni palli maa zuɣu maa ka shito wubinli gba ʒɛ palli maa kpaŋa loori piɛlli n chɛni palli maa zuɣu ŋo

Namda balibu balibu n yiliya ka situra gba bɛ roba nim ni n pa tabi zuɣu baɣali namda nim ŋɔ takalɛm zaɣ dozim n bɛ namda nim ŋɔ nyaanga ka namda shɛŋa gba lahi yili namda nim ŋɔ nyaanga

ŋmani piɛlli n tamya ka mana ʒɛri bɛ di puuni mana ʒɛri maa nima balibu balibu n biɛni zahama biɛni gbana biɛni naanzuhi gba n loɣa loɣaya la ka manʒa kpaa pa di zuɣu banku gba n loɣa di puuni ŋo

Piɛri n doli taba palli zuɣu do so n yɛ zaba bɛ bi gbuni ŋo doo maa zaŋla tanpiɛlli n vuli o nyingoli ka gbubo baaji ʒiɛ doo pilla zipili sabinli doo ŋo nyaanga binwola ka bi zaŋ pa teebuli zuɣu ka ninvuɣu shab gba mii ʒi kuɣu zuɣu n baɣa yili shɛli

Paɣa n-ye chinchini nɛma n-ʒi kuɣu zuɣu o gbubila chiriga ŋmampiɛlli ŋɔ n-ti tabili sua ni taɣipɔŋ di zaa tamila teebuli zuɣu duɣubili n-tam kurifooti zuɣu ka sala be di puuni o ʒimi bahi yili dukpuni

nachimba n-siɣi be bɔɣili puuni bɛ shɛba gbubila pingaasinima bɛ shɛba mi soobulinima shɛba gba n-gbubi paaninima ka shɛba ʒi paaninima m-be di puuni ŋɔ bɛ gbirila bɔɣili maa puuni ko' daɣiri m-bembe bɔɣili maani maa paapu shɛli gba n-teei do bɔɣili maani hali n-ti yi do' so n-ye neem piɛlli za zuɣusaa ŋɔ

Lora nim n nyɛ sariti palli zuɣu lora nim maa dola palli nangbani yee di nyɛla lora bihi ni daa loori daa loori maa lumi pa lora bihi maa zuɣu ka di zaaha nyɛ din wurim niraba n ʒɛ n baɣa lora nim maa n yuundi lora nim ŋɔ ka shab chɛni palli maa zuɣu

Bihi ban nyɛ gbansabila n nyɛ silmiin paɣa ka bi suhu paligi pam ka bi guui chɛŋ n ti gbaago bihi maa shab pirila namda ka bi shab bi piri namda bi ʒɛla yili shɛli guli nyaanga

Paɣa saribili ʒɛla jaara ni o yɛla liiga vakaɣali ka gbubi kopu mini dirigu n nyuri binshaɣu kapu maa puuni o ʒɛmi n jɛli kabood kabood maa zuɣu o foon hita kaap fulaawaasi duɣu bila n tamya o nyaanga chɛriti mini kapu nima ni bin gbabrisi n yili hanga zuɣu o luɣuli gaas kuuka ka di zuɣu ka ŋmani tamya o tooni teebuli n ʒɛya

dabba n-laɣim m-be ko' biɛɣu puuni bɛ gbubila piɛri bɛ zaasa fuɣila bɛ liiganima ka che bɛ jinjama bɛ malila piɛri ŋɔ toori ko' biɛri maa tɛra dabba ayi shɛba gba mi pili bɛ maŋa takalɛm zaɣ' sabilinli za zuɣusaa ŋɔ tihi m-bembe bɛ nyaaŋa maa

Paɣi sari bil n ʒi ka yɛ chinchin nemapaɣi sari biaa larimi ka zan o nuu n ti gbaagi pɛri dibaa ayi o ʒila bin wala balibu kam tooni shɛŋa bɛla taha puuni ka shɛŋa bɛ pɛri puuni shɛŋa min tam kuɣisi zuɣu bin wala maa shɛŋa nyɛba tomantoonsi kaaroti paya nima

Doo so n zɛ polinsi sunsuuni doo maa zaŋ la ninkpara n zaŋ ga o liiga tooni ka diri feela niriba shɛba gba n zɛ nzɛya ni maa ni maa. zaŋ bi camara nima n zaŋ kpa doo maa n mŋaari o.

Sarati titali n niŋ palli zuɣu ka lora nim pam kpɛ tabi ni ka wurim wurim do palli maa sunsuuni loori shɛŋa gba n na chɛni palli maa zuɣu ŋɔ di nudirigu zoli shɛli n do nimaani maa niraba n ʒɛnʒɛ lora shɛli din saɣam maa gbuni maa

Loorinima dibaayi n-kpe taba puuni palli zuɣu ka niriba kana ni bɛ ti sɔŋ ba shɛba di mi tam loori shɛŋa din wurim ŋɔ zuɣu ni bɛ sɔŋ niriba ban be di puuni maa nu' zaa ŋɔ mi ti nya ka niriba zaya dabba n-nyɛ ba bɛ ye la yunifɔm nima ka pili zupili'ʒiɛhi ka so jinjam sabilla tihi gba m-be m-be bɛ nyaaŋa ŋɔ

Paɣaba mini dabba n siɣi bɛ boɣali ni ka boɣali maa pali ko biɛɣu bi shab gbubila ŋmana bi nuuni n toori ko biɛɣu maa n tiɛri niŋdi roba gbambihi shɛŋa din ʒɛnʒɛ di tooni ŋo niraba maa shab n ʒɛnʒɛ zuɣusaa maa paɣa so n ʒɛ zuɣusaa ka tabi o jirili o sola chinchin ʒiɛ ka tihi ko n gili bi ni bɛ luɣu shɛli polo maa

Bia mini doo n ʒi teebuli gbuni ka bia maa zaŋ bindirigu n niŋdi doo ŋo nolini doo maa kpala ninkpara teebuli maa zuɣu ti nyɛ parantɛ nima ŋmana kapu nima ka diriti mini suhi bɛ parantɛ nim ŋo puuni parantɛ nim ŋo puuni gba bindira biɛni ka shab gba ʒi bi sani

Paɣa n do chinchina zuɣu lara o gbubila foon o nuzaa chinchina maa shɛŋa yilimi ka shɛŋa mii do zuɣusaa chinchina maa shɛŋa biɛla roba nim ni ka shɛŋa mii ku yiliya laa ka ka binshaɣu puuni

bipuɣimbihi n-chana doli taba pallli zuɣu bɛ solo chinchini bɛ nyɔɣu ni ka bɛ shaba ye yari bɛ nyingoya ni bɛ zaa ha pirila namdanima bɛ ʒin n ʒila nema bɛ zuɣu ni bɛ shɛba dini bela taha ni ka shɛba dini be tahipɔna ni ka shɛba mi gba mi dini be piɛri ni lɔranima n-doli palli ŋɔ ka ninvuɣ' shɛba gba chana palli maa zuɣu yili n zayala

paɣiba n-zaya ka shɛba pili zipiliti bɛ zuɣu ni yino gbubila gaɣi' bila o nuu ni ka shɛba mi kpabi bihi shɛba gba mi ʒila kpalambihi bɛ zuɣu ni bɛ nyaaŋga takalɛmnima n-zanzaya ka tihi mini kɔɣa mi do bɛ nyaaŋga

La sabinli n tam teebuli zuɣu bindirigu n bɛ laa maa puuni nyaaduwa kpam mini kpukpali kpam n bɛ laa maa puuni maa gala dibata n baɣa laa maa ni ka zaham nim ŋmahi ŋmahi bɛni boraadɛ dibanu zuɣu n bɛ laa maa puuni

Daa paɣaba n zi daani n diri bi daa biligu shɛbi zila kuɣusi zuɣu ka shɛba mi zi katalɛm zaɣi sabilla gbunni tɛɛbuli nim zuɣu a yɛ ka bɔradɛ nima nanzua alibasa nim paya paɣa so mi nzi kuɣu zuɣu n kɔhiri zahim ŋɔra shɛba gba mi n kpabikpabi bihi chɛni daa paɣaba ŋɔ tooniŋɔ so gbubila bia o nuuni.

Paɣaba anahi n chɛna ka niraba ata kpabi bihi bi nyaanga niraba ayi ʒila kpalaŋsi bi zuɣu ni ka yino mii ʒi boɣati o zuɣu ni ŋun ʒi kpalaŋ ka bɛ nyaangi na gbubila katalɛm o nuuni ka ŋun ʒɛ o tooni ka bi ʒi binshaɣu la mii gbubi kpalaŋ bili o nuuni bi luɣuli tihi n biɛni ni mori

Paɣasari bihi ayi ʒɛla daani n ʒi bi pata gbuni yino yɛla liiga sabinli ka yino mii yɛ liiga buluu bi zaa ha pilila zipili sabila bi sola chinchina bi mii koharila binwola binwola maa shɛŋa nyɛla leemu kodu leemu nyaami tanjiriin wotamilo ka lahi kohari kaaroti giriin pɛpɛ ka bi naba shee baskɛti ʒɛya

Niraba n yina gbiri salima bi pam nyɛla dabba bin gbiri luɣushɛli polo ŋo zaaha palla ko biɛɣu ŋmana mini taha n ʒɛnʒɛya ka ko biɛri bɛ di puuni bi zaɣ yino kam gbunila soobuli

Kpɛ ŋo nyɛla zuɣu chɛbu shee ŋun chɛri zuɣu ŋo yɛla liiga piɛlli n gbubi mashin shɛli bi ni mali chɛri zuɣu maa n chɛri n ba so ka o mii ʒi kuɣu zuɣu bi zaŋla tanpiɛlli n pobi n ba maa nyingoli zaŋ kana o naba shee chɛbu ŋo duu ŋo ni a ni nyɛ ka woya nim tuntu binyɛra ka mashin shɛli lahi yili nimaani ani nyɛ ka so foto tabi di zuɣusaa

Kom n zora ka ŋarim nim balibu pam bɛ kom maa zuɣu tihi n ko n gili kom maa kpansi ŋo ka yiya gba mii ʒɛ tihi maa nyaanga ŋarim nim maa shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla di pa ŋarim kara ka shɛli mii nyɛ zaŋ ʒiɛhi

Nachimbihi anahi biɛla moɣali gbuni ka bi zaɣ yino kam gbubi boɣati bin bɛ tuuli ni nudirigu polo la bi gbubila boɣati kurigu la ban zaaha kpalim ka bi gbubi boɣati shɛli din nyɛ roba roba la bi zaaha zaŋla boɣati nim maa n tim moɣali maa puuni ni bi tooi kom

Dari n-kpahi zaya ka bihi ʒi di zuɣu duu puuni duu maa tiŋa bi sɔŋ do' so n-za bihi maa tooni n-sabiri pari bilaki boodi zuɣu bi' so n-wuɣi o nuu ka doo maa tiriti o ŋɔ duu maa zuɣusaa mini di dikpuna zaa nyɛla dari mini tankpaɣu bukunima m-pampa bihi maa shɛba tooni ŋɔ

Bia n nyaɣa luŋ n ʒɛya ŋmɛra bia maa yɛla liiga piɛlli ka piri namda zaɣ dozim o tabi gba mii n ʒɛ o nyaangi maa bia shab ban ʒɛ o nyaangi maa yino gba yɛla liiga piɛlli ka gbubi Bolli o nuuni ka so yɛ liiga ʒiɛ ʒɛ n baɣa o

Niraba ʒɛla ŋarim gbuni ka bi pam lee nyɛ paɣaba bi tooni ti nyɛ ka roba taha ʒɛya ka yino mii gbubi roba tahali maa o nuuni roba taha maa mii zaaha palila zahama bi zuɣusaa sagbana n wuhurila ka bi nyaanga zoli gba biɛni

Laɣangu n niŋ ka paɣaba yina wori kanbɔŋ waa bi zaŋla bini zaɣ dozim n zaŋ n vuli bi zuɣu ka so chinchina bi nyoɣani bi zaŋla yɛri n niŋ bi nyingɔya ni ni bi boɣari ka niraba ʒɛya n yuundiba

Nachimbi ata n ʒɛya bi gbubila pai dibayi ka kpaari kom zaɣ yini niŋdi zaɣ yini puuni bi nyaanga boɣa n doya ka ko biɛri bɛ di puuni ŋo tihi ni mori gba n bɛ bi nyaangi ŋo dabba maa puuni so pilala zipiligu

Nachim bila zala lamalee shitɔɣu ni o yiɛla chinchini nɛma ka yiɛ liiga zaɣi dozim niŋ di gbunini o zaŋla kootu zaɣi dozim n zaŋ pa o nuu zaa zuɣu o piila namda zɛɛ ka gbubi baaji zɛɛ o luɣili zuɣu a ni nya lamalee nim kriti nim ni tam taba zuɣu o zami baɣi kawunta o yɛanga ani yɛ ka lamalee nima maa tam shɛlisi nima maa zuɣu.

Karachi nim n laɣam duu puuni bi pam ʒimi koli gili teebuli karili bin ʒɛya ŋo zaɣ yino kam malila labtop bee tablɛto toini paɣa so n ʒɛ bi tooni la o yɛla liiga sabinli ka tiriti binshaɣu boodi piɛlli zuɣu bi zaa ha yuundila paɣa maa polo

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu n gbubi suu ni o ŋmaa waagashe din bɛ o nuuni ŋo boɣati nim ʒimi baɣa o ka waagashe shɛli o ni pun chim kadi bɛ boɣati piɛlli silba ka chɛriga bɛ di puuni tamla kuripooti zuɣu ka buɣum bɛ di puuni kafuni gba n do o luŋuli la baaskɛt gba n ʒi o luɣuli kapu n tam pila zuɣu la gaɣa bili gba n ʒɛ tiŋ baɣa o ŋo